Embogo eno eri ku ttale, era ku ttale waliwo n'empisi ssatu ezitambulirawo, ku ttale waliwo obusubi bungi era nga waliwo n'emiti emitini.

Donanti eno ya kitaka era nga donanti eno nnene era ng'ewooma era kumpi nayo waliwo ekikopo. Ekikopo kino eno kya kiragala.

Kino ekizimbe kiwanvu kya kitaka era kirabika bulungi. Ekizimbe kino eno bakiyita ekkanisa kubanga kirina omusaalaba waggulu eri ku bbaati, mmaaso gaakyo waliwo omuti.

Enjuki eri ku kimuli ekya kakobe ebimuli bino eno bingi mu kifo kino eno, enjuki eno eyagala mubisi gwa kimuli kino eno era ng'egwetaaga, ekimuli kino eno kyetaaga enjuki eno nakyo.

Ebibala bino eno biri bibiri era ebibala bino eno babiyita ovakeddo, ebibala bino eno bya kiragala era nga kino kiraga nti bikyali bibisi tebinnaba kwengera.

Entugga ziri ku ttale era zino entugga mpanvu nnyo. Ku ttale waliyo obusubi obwa kiragala n'obwa kitaka; waliyo n'emiti egy'enjawulo.

Akanyonyi kano eno akatini kawumudde ku ttabi ery'omuti nga kayina langi eya kyenvu. Omuti kwe kawummudde gulina ebikoola nga bitini nnyo era nga bya kiragala.

Ono mwami n'omukyala, bombi bambadde empeta, omwami atadde ekibatu kye ku kifuba, omukyala atadde ekibatu kye ku kibatu ky'omwami, omukyala ayambadde essaawa ennungi.

Eryato lino eno lisibiddwa ku lubalama lw'ennyanja era nga lisibiddwa nga bakozesa omuguwa ogwa kiragala. Ku lubalama lw'ennyanja waliwo ebimera ebya kiragala.

Mukyala ono muzungu ng'ayambadde essaati nga ya langi ya kifuufu n'ayambalirako jjiini, omukyala ono ali mu nnimiro ya kasooli, kasooli ono ayina ebikoola ebya kiragala.

Enjovu eno nnene ate era nga mpanvu. Enjovu eno erina amasanga abiri. Enjovu eno ezinzeeko ekikono kyayo. Enjovu eno eri ku ttale ewali obusubi.

Enjovu zino eno ziri bbiri era ng'enjovu zino eno ziri ku ttale. Enjovu emu erina amasanga ate endala yo terina era nga ku njovu zino eno kuyimiriddeko obunyonyi obutono.

Entulege zino eno ziri ku ttale, entulege emu nkulu ku ntulege endala. Entulege ento eyina ebikuubo ebyeru n'ebiddugavu, entulege enkulu eyina ebikuubo bya kitaka n'ebiddugavu.

Omuntu ono alina eccupa eya sanitayiza ng'agituuzizza ku kibatu kye ekimu ate ng'ekibatu kye ekirala kiri waggulu ku ccupa eno. Omuntu ono ayambadde essaati enzirugavu.

Abakyala bano eno bazina amazina ag'ekinnansi era nga beesibye mu biwato bazine bulungi bambadde ebikooyi bambadde n'amasaati agalimu ebimyufu n'ebya kyenvu.

Ekifo kino eno waliwo ennyanja era nga kumpi n'ennyanja eno waliwo obusozi waliwo ebibira waliwo n'obusubi era ng'ekifo kyonna kirabikira ddala bulungi nnyo.

Abaana bano eno bayimiridde nga bonna bambadde empale eza bbululu era abaana bano eno bambadde sokisi emmyufu, omwana omu ayambadde engatto eya kitaka ate omulala ayambadde enzirugavu

Omuntu akutte ekyennyanja n'emikono gye ebiri. Ekyennyanja kino eno kibikkudde akamwa kakyo, ekyennyanja kino eno kitini era nga kiyina langi enzirugavu n'eya kyenvu.

Ennyanja eno eyina obuyengo obutini, ennyanja eno nnene era obudde buno eno erabika bulungi kubanga enjuba evaayo buvi.